Motu na balabala azotambwisa velo na kuna liboso mutuka na langi ya pondu, katikati wana kokatisa eza nzela kokita kuna na se mpona kokende na kelasi.

na bilei ya kitoko fufu nazomona ngai-ngai nazomona pe wana boye bakati onio nyania mwatomati matungulu

Mwasi azo telema, azo luka moto, to motuka oyo eko sunga ye mpona ko mema ye. Alati, alati elamba ya longondo, eza na langi ya longondo. Aza na maputa azipi nango motu na ye. Maputa, eza na langi pe ya longondo ; ekoti mwa motani. Na kati, na aza na eloko na motu.

Mwana masi Alati elamba ya likolo Eza na kangi ya bozenga base pee Alati Elaine ya kangi ya bozenga pee

sapato ya bana mibali sapato eza na lange ya pembe na moindo eza na se mokolo eza ya kolatema te eza na nzoto yango nyonso eza moindo na kati eza pembe eza ya mibali

Bana ya kelasi basusu balati bilamba ya mosaka misusu elamba pembe na moto azo koza bango eza Mwana mwasi oyo balati elamba ya mosaka basokosa na masanoli na bango misusu baza wana po na kotanga.

Eza motuka na balabala motuka eza toyota eza busu noke eemaka bato nyonso na ntango moko motuka eza na coulere ya jone toyote ekomwami na motani na liboso eza moindo.

Bato ya mwana-mwasi mokolo eza libanda akolela sapato te sapato eza wana donke mokulungulu sapato ya pembe na se.

Bato bazo timola libulu po na ko zwa mayi, bazo timola libulu po na kozwa mai. Awa si ba zwi bazo salela moto po pona ko longona mayi na se mabele ko pesa bato ba mela .

Oyo eza na ville na esika ya ville eza na ma mituka eza na ba motare na eza na bato oyo bazo tambola na makolo, donc place ya activité kwa.

Nazomona mwana mwasi na mobali batelemi mwana-mobali aza ya kokonda ,mwana mwasi aza na nzoto mwana mobali alati sapato ya mwindo ya mwana mwasi alati elamba alati sapato ya mbwe tokoloba mosaka, eza mosaka makasi te likolo mobali alati pembe likolo mwasi alati elamba mpe ya mosakaya maya kotela.

Eza esika oyo babomisaka mabaya ekoki kozala kiti, ekoki kozala mesa, ekoki kozala na eloko oyo ya kotiela bilamba eloko nyonso kaka basalaka ya mabaya basalelaka yango awa.

na wana balabala motuka ya pembe mosusu motuka monene na langi ya bozinga ekoti na kati motani yango nyonso ezokende motuka ya moke ezotala eke ngambo na oya bozinga mpe ezotala ngambo

Eza buka bano batangelaka bango esika feti mpona kosala feti mpona kobotama ya yesu oyo nde buku bana bazalaka nango mpona kotanga mpona koyekola nyonso mpona yesu.

Awa mwana azo kotoka mai na mai oyo etangaka na balabala mai oyo ya mike mike ya mbula eza mwana mobali alati la mba pembe na se alati mbwe na azotoka mai.

Mwana masi bakangi foto foto ya mibale eza motu moko, mwana mwasi mwasia kitoko aza na mayaka na matoi mwasi aza mwa mwindu mwa shokola ya kitoko, aza na suki esopani suki naye eza na langi ya mwindo ekoti shokola mwasi alakisi elongi na ye te.

Ba sangani elongo na kelasi bazo koma misusu bazo tala na tableau pona ba koma malamu donc, eza kelasi oyo eza mibali kaka na kati , basi baza te .

kala esika likita esili moto ya moto azozonga na nde moto moko aye wana kotuna soki ekemaki ndenge nini makita eloko basololi moto moko aza wana boye azotala bango mosusu bazosolola

Oyo eza bana basi na masano ya basi, babeti ndembo bango nyonso balati ba t shirt ya motani, donc vareuse na bango eza motani, na bazolola na moto azokambela bango.

Nazomona moto akatisi balabala azokatisa mais aza mwana mobali alati Elamba ya mwindo likolo na se na eza na bato misusu nsima na ye.

Na lopango eza na langi ya motani ekoti pembe ekoteli eza na langi ya moindo ekoti na kati ndako eza mosaka na manzanzs eza pembe.

Oyo sapatu ya banabasi mpona banabasi sapato eseebandi kokufa, esekufi kutu eza na langi ya sokola na katigoti mwa mosaka na kanisi na singana yango eza na langi ya pembe donke eza na langi ya mai.

Namoni esika oyo, bazobongisa eloko ya kotia na ndaku

Oyo ezali motuka monene oyo esungaka Pepo, oyo esungaka pepo oyo ezali motuka ya munene oyo ememaka batu mingi na kati po bakende nango place mingi.

Oyo ibikapu kisi oyo eza kisi oyo esungaka kobimisa kosuwa ya motu, kosuwa ya zolo, kosuwa ya libumu, na kosu kosu.

Ba beti ndembo ya maboko bazo sakana mosusu alati elamba ya pembe likolo nase mosusu alati elamba ya motane likolo nase bazo sakana.

Bilili oyo tozali komona, ezali bongo ndaku moko ya munene, pe ndaku ezali bongo kelasi

Moto atelemi, moto mobali, azokamba bala bala mituka na bato alati likolo elamba ya bozinga na nase alati elamba ya moindo.

Oyo sapato ya mwana mwasi sapato eza na langi ya motani eza na se na elamba moko ya moindo pembeni.

awa libanda nzete na langi ya bandu lopango ndako monene ndako ya pembe likolo langi ya sokola na ndako eza pembe

Nazomona nzete nzete etelemi nakati ya zamba nazomona nase wana mwana azotoka mai mwana alati elamba yabozinga azo tiya mai nakati ya bukale naye aye kotoka tango mosusu pona kosalela pona kolamba pona kobongisa bandunda

Awa nazomona motu nazomona kwanga na mwa mayones azolia yango nyama ngulu pembeni masanga atiyango nyonso esika moko alingi ya bandi kolia.

Esika batekaka mafuta oyo eza mafuta mafuta mwana basi wana na zomona mwana mwasi moko azopakola yango eza mwasi pembe mwasi kitoko mafuta eza na ezipeli ya lilala moko eza na na ezipeli ya mosaka mais mafuta eza na elange ya pembe.

Na kati ya zamba ebale kati kati mayi ezo sopana nazo mona ba nzete mingi awa nzete ngambo nzete ngambo mayi kati kati na kati ya zamba.

Oyo eza mashine oto tiaka mpona kolimbisa okoki kozala na babumbanao olingi kosala yangwo ya mai otie na kati opelisi yango ekonika yango ekokomisa yango mai.

Buku ya banabuku ya nini buku oyo eza bana batangaka mpona koyeba kotanga eza ya faransa oyo tan elaksaka bana kotanga kokoma na koyeba neti ya kosolola.

Mwana-mobali to mwasi oza mwana mwasi alati liputa likolo na nase alati elamba moindo na mapapa moindo maputa naye liputa na ye eza ya langi ya motani ekoti bwe ekoti na fololo ya bozinga.